Issi oduwa odiyagee keehippe puulattida sohuwan uttidi ba kushiyan cenggurssaa xoqqu oottiya miishshaa oyikkidi odo yeechchaa nabbabbiiddi des. Hagee oossi nabbabi?

Ispporttiya odoy dumma dumma sohuwan Toophphiyan gidin Toophphiyappe kare baggaara de'iya toho kuwaasiya kaa'iyageeti kaa'idonne sho'ido woykko qoodissido hoolliya dere asaassi naqaashaa aattiyogee oduwa geetettees.

Puulayiyogaa yaagiyogee issi sohuwa keehippe hara sohuwappe dummayiyogaa woykko lewmisuwassi issi keettaa kewxxiiddi puulayana koyikko dumma dumma meraa A bollan tiyidi loyttiyogee puulayiyogaa geetettees.

Issi yelaga na'iya cagaa ba hayttan wottada haasaydda beettawusu. Ha na'iya ay mala maayuwa maaya uttadee? Qassikka A ba hayttiyan wottidi Elekronikee iqaa go'ettada oonara haasaydda day?

Cora asati baqataa biiddi de'oosona. Etappekka issi yelagiya ba kushiyan toophiya banddiraa oyqqaasu.A oyqqido banddiraayyo gidduwan de'iya malaatayi aybaa geetettii?

Goshshaa oosuwa giyogee goshshanchchati dumma dumma buqurata go'ettidi qassikka so medoosaa go'ettidi lo"o murutaa murutissiyo ogiyaappe issuwa.

Wottayi ispporttiya qommotuppe issuwa hegeekka asayi ba bollaa minttettanaassinne ba payyatettaa naaganaassi ubbakka pashkkidi beettanaassi go'ettiyo ispporttiya qommuwappe issuwa.

Bilanddoy wolayttan erettida masuwa kattaa qommuwappe issuwa. Hegeekka giigiyoy aybippe giikko unccaanne lokkomaa dumma dumma sawo maatatun sawettidi kattiyo quma qommo.

Haattay mereta imota woyikko nuuni biittaappe pulttin go'ettiyo ushsha qommo. A nuuni nu marccuwa kessidi shammana danddayenna woyikko mereta imotaappe issuwa.

Baqata yaagiyooge woykko oge buussa yaagiyoohe issi sohuwappe denddidi hara addussa sohuwa dumma dumma buqura oyqqidi biyooge oge buussa woykko baqata getettees.

Mintto malaataa yaagiyogee issi qofaa qashuwa nuuni haasayi simmidi minttettanaassi woyikko xoqqisaanaassi go'ettiyo qofaa qashuwa wurssettan wol"iya malaatay qommuwa gididi erettes.

Deree asaa yaagiyogee issi biittan woykko issi shuchchan issippe miidi uyidi ississan de'iya asay woykko issippetettan issi sohuwan de'iya asay dere asaa gettettidi xes...

Tukke keettaa yaagiyogee issi zal'e keettaa karen tukkee eqqidi bayzzettiyo sohuwa woykko cora asay uttidi he sohuwan tukkiya uyyiyo sohoy tukke keettaa geetettees.

Issi cima aayyiya supper markkeetiyappe dumma dumma ba soossi koshshiya buquraa shammada ekkada bawusu. Ippe sintta baggaara kaamiya laaggiya bitanee ba kushiyan ay oyiqqide?

Wolaytta keettay keexettiyoy koyrottidi ayyo koshiya buquray shiiqees. Hegeekka sussaa, tuussaa, hegaanne hegaa malatiyabay shiiqin keexettana danddayiya keettaa qommo.

Payyatettaa luxettaa yaagiyogee luxettaa qommotuppe issuwa. Hegewkka luxanchchay he sohuwan keehippe pilggi luxi kiyidi hargganchchatu payyatettaa naaganaassinne payyatettaa zoriya immanawu maaddiya luxetta qommo.

Issi keettan so asay issisaa shiiqidi aayiyaa aaway naati kattaa miiddi de'oosona. Etuppe sintta baggaara wuyigen eqqida puulaara de"iyabay aybee?

Huuphee asaa naatu bollaa kifiliyappe issuwa. Hegeekka asay daddidi ba puulaa loyttanaassinne ayfiyan xeelliyode keehippe lo'anaassi go'iya asatettaa qommo.

Huuphiya dattay kushe hiilatuppe issuwa gididi erettees, hageekka asaa naati bantta huuphiya daddissidi keehippe puulattanaassinne ayfiyan xeeliyode lo'idi beetanawu maadiya oosuwappe issuwa.

Issi yetanchchay ba kushiyaan dumma dumma baahilaawe yetta miishshata oyqqi uttiis. Leemisuwassi hegetuppe cachcha zayyiya, kambnaa, uldduuduwa heganne hega malatiyaabata shiishi oyqqi uttiis. I waattana ha buqurata oyqqide?

Poltikka yaagiyooge issi biittaa woykko issi deriyaa ayssana danddayiyaa ano qofaa woykko he biittassi de'iyaa ano qofay polotikka getettidi xeesettees

Issi woossiyo keettaa giddon cora asati bootta mayuwa mayidi eqqidosona. Etuppe sintta baggaara pengen uttida asati ayi oottiiddi de'iyona?

Issi goshshaa giddon keehippe horxxoxxidi ayfida tukkiya goshshanchchayi qoriiddi beettes. Ha tukkee qoretti giigidi aybawu aybawu go"ana danddayii?

Issi maxxafa keettan keehippe cora maxxaafati issisan dooretti uttidosona. Hegeetuppe leemisuwassi luxiyageeti luxiyo maxxaafaa hara qassi taarikaawe maxxaafaa hegaanne hegaa malatiyabata oyiqqes. Ha sohuwan ha maxxaafati ayissi uttidonaa?

Geeshsha maxaafay maxaafa qommuwappe issuwa gidiidi nuuni geeshshatettaa oosuwa ootana malaaddaninne nagara ootenna malaadan nuna maadiya maxaafaa qommuwappe issuwa.

Maattay so meddoossatuppe beettana danddayiya ushshaa qommo hageekka meran keehippe mulxxa bootta gididdanne nuuni uyiyo wode nu bollaa minttettana danddayiya ushshaa qommo.

Issi guutta na'iya suppermarkkeetiya yaada laqilaqiya qumaa qommuwa shammada bawusu. He na'i3ba kushiyan oyqqido qumaa qommoy ayba geetettii?

Barbbaassuwa giyoogee beni wolaytta asay wottanawu go'ettiyo caamaa qommuwappe issuwa. Hageekka giigiyoge galbaappe dooqettidi giiganna dandayiyaa caamaa qommo.

Ooratabaa yaagiyoogee ayfiyan xeelanawu keehippe puulaara de'iyaba hegeekka hagaappe kase asay go'ettibeenaba woykko yoosappe gam'ibeenaba ubbakka daro asay go'ettibeena buquraa giyoogaa

Odduwa yaagiyoogee dumma dumma issi heeran woykko issi biittan galla galla haniya ooratabaa dere asaayo sissiyoga woykko dere asaa erissiyoogee odduwa geetettees.

carkko naqaashaa yaagiyogee issi haahuwan diya asaara carkkuwan gayttanawu woykko a cengursaa ubakka a missiliya carkkuwan be'anawu danddayiyo ogoya gioypooga.

Oduwa giyoogee issi biittan woyikko issi heeran issi galla galla hanidabaa dere asay naqaashaa demmanaassi woyikko eraa demmidi oosuwan peeshshanaassi odettiyaaba.

Ispporttiya yaagiyogee dumma dumma go'aa nu bollaassi immana danddayees. Hegeekka nu bollaa koolananne gimbbana ubbakka nuna harggiyappe naagana danddayiya ispporttiya qommo.

Deree woyikko keehippe xoqatetay de"iyo sohoy meretetaanne heeraa geetettidi xeesettes. Hegeekka keehippe asay ayifiyan xeelliyoode puulattidi lo"ana dandayiyaa heera.

Tukkiyaa gaacciya maashiinee shaayettida tukkiya qoliyo wode sohuwara gaaccana danddayiyanne nu wodiya keehippe nuuni qoraphphanaayyo go'ettiyo maashiiniya qommuwappe issuwa.

So giddon qumaa oottidi maanawu go'ettiyo dumma dumma soroti, samppati, masoofetinne hegaanne hegaa malatiyabati duppaapppe dadettidi giigana danddayoosona. Hageeta giigissiyagee oonee?

Orattabaa erissiyoogaa giyoogee asay hagappe kase ayfiyaan be'ibennabaa woykko hayttan siyibenabaa siiyidi naqashshaa deemmanassinne woykko go"an peeshshanassi go"ettiyoogee erissuwaa geettetees.

Ottoy so giddon qummaa kattanawu woykko haattaa duuqanawu ubbakka dumma dumma ushata aganaayo go'ettiyo hiilanchatu kushiyan urqaappe giigiya so giddo buqura.

Shuchcha kettaa giyoge shuchan basettidanne shichan kexettidaa wodee ehido woyko zamanna kettaa qommuwappe, hagekka kehipee gamanawi dandayiyane wodiyaa daruwa utanawu dandayiya kettaa qommuwa.

Meeshsho keettaa yagiyoogee wolaittan erettida keettaa keexxetta qomottuppe issuwa. Hegeekka dumma dumma buqqurattuppe leemisuwaassi gattaa, saxaa, qoriyaa, qosilettaa hegaanne hegaa malattiyabatta go'ettidi asay keexxana dandayees.

Wolayttan de'iyo keettaa qommuwappe issoy meesho keettaa, hegeekka dumma dumma buqurata go'etidi asay daguwan ubbakka kushettidi bolliya boliidi issippe keexana danddayiyo keettaa qommo.

Issi cima aayyiya keehippe daro tukkiya issisaa shiishshada maashiiniya go'ettada gaaccayidda woyikko liiqissa liiqissada kessayidda beettawusu. Ha maashiinee iyyoo ayiba go'aa immide?

Baaso haggaazaa yaagiyoogee issi dere asaassi koshshiya oosuwa woykko issi dere asaassi Kane kosheettees giyo oosuwappe issuwa, issippetettan shiiqqidi ootiyoggee baaso haggaazaa gettettees.

Oge buussaa woykko baqataa giyoogee issi dere asay issi hayday de'iyo woykko eretida sohuwa xomoosanawu biiddi dumma dumma buqurata ba kushiyan oykkidi biyo sohoy oge woykko baqataa geetettiidi xeesettees.

Cora asay daguwan issippe shiiqi uttidi gaashshiyaa qoxxees. Etuppe sintta baggaara de'iyaa maccaasati qassi issippe eqqidi haassayoosona. Ha maccaasati bantta kushiyaan aybba oyqqi uttidoona?

Issi heeran cora asati gutaara shiiqi uttidi dumma dummaba tobbidi beettoosona. Eti aybba tobbiyaaba malatii? ayfiyan xeeliyoode.

Baraa giyoogee keehippe dozzati kummido heera. Hegeekka kare medoosata ba giddon oyqqana danddayiyaba woykko kare medoosatussi de'iyo soho gidana danddayiyaagee baraa geetettidi xeessettees.

Uuttaa woriyoogaa giyoogaa keehipe ordibeenna woykko yelaga uutaa xoqqollidi a unkkuwa qassi phalqqidi biittan mooggiyogaa uuttaa worettaa geetees.

Erissoy asay hagaappe kase siyibeennabaa woyikko erennabaa ubba sohuwa gattidi erissanawu odiyo oduwappe issuwa. Hegeekka asay ha oduwa siyidi oosuwan peeshshana malaa erissiyogee erissuwa geetettes.

bandiraa yaagiyooge dumma dumma issi biittaassi de'iya taarikkiya haydaa ubbakka he asaassi oonatettaa qonccisana danddayiya buquraappe issuwa.

Issi cima mishiriya issi sohuwan dumma dumma kushe hiillatanne wogata woyikko birataappe qoxxidi giigissana danddayiyo buqurata issisan shiishshada oyiqqa uttaasu. Ha mishiriya hagaa waatanawu oyiqqa uttadee?

Wolaytta keettaa giyogee dumma dumma buqurata leemisuwaassi tuussaa, sussaa, saxaa, meegaa, qoriyaa qosilettaa hegaanne hegaa malatiya buqurata go"ettidi asay keexxana dandayiyoo keettaa qommo.

Issi wolaytta keettaa emereen dumma dumma dooza qommotti keettaa yuushshuwaani de'iyaagetti ayfiyaan xeelanawu ha keettaa ayba puulayidonna! Ha keettaa keexiyaa uray oone?

Cora asati keehippe puulaara de'iya wolaytta wogaa maayuwa maayidi bantta kushiyan qassi dumma dumma buqurata oyqqidi oge woykko baqataa biiddi beettoosona. Eti oyqqido buquraappe issoy aybee?

Za'iya giyogee dumma dumma buqurata so miishshaata miizzaa hegaanne hegaa malatiyaba issi sohuwan miishshaara woykko marccuwaara gattidi laamiyogee za'iya giyogaa.

Akkamuwa luxetta yaagiyooge issi luxanchchay logidinne keehippe pilggi kiyyidi hargganchchatussi dumma dumma zoriyaa immanawunne harggiyappe eta pattanaw luxiyo luxetta payyatetta luxeta geettees.

Arssay zin"anayoo maaddiyaa pernichere qoommo. Hegeekka giigiyoogee mittay haashshettidi dumma dumma puulayiyoobay a bollan gujjettin hiillanchchaa kuushshiyaan giiggiyaa so giddo buqura.

Oduwaa yagiyoge issi bittan woykko issi heran gala gala hanetiya hanotta woyko carkuwaa hanottaa deree asassi qonccissiyoga woyko erisiyoge oduwa getetees.

Wottay ispporttiya qommuwappe issuwa gididdi Toophiyan ubakka Tnoophiyappe kare bagaara erettees, wotanchchati woxxiyo wode banta wogaa maayuwa maayoosona qasikka wotaayo koshiya camakka wotoosona.

Toophphiya banddiray ba giddon heezzu merata oyqqiis, hegeetikka maata mera adil"e ciishshaanne zo"o meraa ba giddon oyqqida Toophphiya oonatetta qonccissanna danddayiyaa banddiraa.

Luqaaluqqo giyoogee oduwa qommuwaappe iisuwa. Hegeekka keehippe malaaliya woykko asay siyidi keehippe malaalettanawu danddayiyo oduwa qommuwaappe issuwa.

Tonddiyaa giyogee issi sohuwan seeraa naagissiya woykko issi heeran sarotettaa nangganna danddayiyaa asaappe issuwa. Leemissuwaassi Yunbburshshiyan hegaanne hegaa malatiya sohuwan seeraa naggissana danddayoosona.

Luxetta keettay baaso oosuwappe issuwa. Hageekka luxxanchchatti la'an luxanaaganne dumma dumma luxiyo miishshata injjiyan demmidi bantta luxettaa kaalana mala maaddiya soho.

Issi goshshaanchchay ba goshsha giddon aylliyaa, shalkkiya, xikkiyanne harabatakka oyqqidi eqqiis.I ha sohuwan ay oottanaw eqqide? Woykko ay oottanaw ha buqurata go"etti?

Sorroy soo giddo mishatuppe issuwa, hegekka dumma duma katta wottidi manassi soo giddon madiyaa buqura, hegekka gigiyoy mellidaa dufayi dadettin gigees.

Issi goshshanchchay keehippe goyettidi liiqida sohuwan zaran zaran kattaa zeriiddi beettees. I zerettaa zeriyo wodee ayba wode geetettii woykko aybaa giidi xeegana danddayiyo?

Gazziyaa kaassa giyooge wolayttan masqqaala baala asay shiiqidi issippe bonchchiidi dumma dumma yetta miishshata oyqqidi qassikka duriya asay shiiqqin issisan yettiyo yettaa qommo.

Xalotiya asay wolaytta baahilaawe ogiyan go'ettes. Leemisuwassi uluwa sakettida asaa xallanawu keehippe maaddes. Xalotiyayyoo qassi ayiba peenoy de'ana danddayi?

Maxxinee supper markkeetiya giddon beetiya buquraappe issuwa, hegeekka nuuni galla galla miyo qummaa giddon gujjidi mal'ettidi maanawu maadiyaa buquraa qommuwappe issuwa.

Woottay ba giddon dumma dumma isporttiyaa qommota oyqqidane toophphiyaan ubbaka tiiphphiyaape kareera erettida isporttiyaa qommuwaappe issuwaa. Hageekka asaa naati bantta payatettaa naganawu keehippe maaddees.

Pilayi wolayttan erettida wogaa qumaappe issuwa. Hegeekka koyrottidi maattaa bukki kessidi taman wottidi tamaappe pilaa kessidi a bollan qassi oyssaa gujjidi kattiyo qumaa qommo.

Alleequwa yaagiyoogee dumma dumma ayfiyan xeellanaayyo keehippe lo"iyaanne nuuni nu asatettan wottanawu go"ettiyo miishsha. Leemisuwaassi hegaappe be"iyaaba gidikko qooriyan wottiyogee, kushiyan wottiyoogeenne hayttan wottiyoogee dumma dumma alleeqo qommoy de'ees.

Dumma dumma pereniichereti ogiyan meretti giigidi uttidosona. Issi yelagiya yaada hagaa shammanaayo oyiqqa uttasu. A shammanaayo immiyo buquray ayibaa geetetii?

Luxettaa yagiyogee asaa natti dumma dumma eraa demanasi banttaa gugiyaa asanassinne bantta kaha lamanassinne yushiddi qopanasi madiya osuwappe isuwa.

Puullaa miishshatuppe issuwa gidiyaagee tiyettiyoobaa hegeekka peenuwaara keehippe tonggu giidi sawana danddayiyaanne keehippe bollaa loyttanawu danddayiya puullaa qommuwaappe issuwa.

Deretettaanne taarikiya yaagiyoge issi biittan de'iya asaa xaaxi waaxininne he asaayyo de'iya hayidaa woyikko oonatettaa issippe gattidi qonccissiyagee derettaanne taarikiya geetettes.

Issi erissuwaa erissana koyidi issi izawu keehippe puulaara de'iya xuufiya xaafidi ogiya doonan kaqqiis. Ha xuufee nuussi aybaa qonccissiidi de'i?

Wolayittan erettiida yettanchay wolayitta wogaa maayuwa maayidi cora asay issisaa shiiqidi de"iyoosan yexxiiddi beettes. I yexxanawu ayba buquraa go"ettidee?

Katta keettay zal"iyaa qommuwaappe issuwaa gidiidi dumma dumma kattaa qommuwaa kaattidi issi keettan bayzziyoo sohoy zal"iyaa geetettees.

Cora asati issisaa shiiqi uttidi kushettidi baaso haggaazaa deriyassi immoosona. Hegeekka kaamee biyo ogiya giigissiiddi beettoosona. Eti hagaa ayssi oottiyonaa?

puulaa miishshata yaagiyogeeti keehippe peenuwuwara tonggu gi sawiyaageetanne bollaa tiyettin keehippe loyttiya miishshaa qommotupe issuwa, hegeetakka nuuni demana danddayiyoogee suppermarkeetiya garssappe.

Urqaappe hiillanchchatu kushiyan merettiya buqurati kushe hiilatanne wogaa geetetoosona. Hegeetuppe issoy ottuwa woykko bashiya, ottoy woykko bashee so giddon nuuni dumma dumma qumaa katanaayo go'ettiyo miishshaappe issuwa.

De'iyo keettay wolayttan dumma dumma qommuwan keexxettana danddayees. Hegaappe leemissuwaassi wolaytta keettaa meesho keettaa, ubbakka wodee ehiiddo zammana keettaakka gidana danddayees.

Alttaayee Fire wolayttan erettida kaalettiya aawatuppe issuwa. Hageekka wolaytta haydaa naagissananne maataa bonchchissana danddayida asatu yara.

Toophiyaa orttodokisee woossiyo keettay wogaynne maray de'iyo ammanuwa qommuwappe issuwaa . Hegekka ba giddon dumma dumma ammanuwa woganne seeraa oyqqida ammanuwaa qommuwaappe ...

Dere asaa giyooge leemisuwassi issi heeran de'ya woykko issi shuchchan woykko issi biittan issippe de'iyaa maccanne attuma gidida asaa qooday muleera dere asa giidi xeesettees.

Puulayiyoogaa yaagiyoogee issi sohuwaasi keehippe puulaa immiyoogaa woykko he sohuwa hara sohuwappe dummayiyoogee puulayiyoogaa geetettidi xeesettees.

xalotee wolayttan erettida baahilaawe xaliyawu go'ettiyo dozzaa qommuwappe issuwa hageekka uloy sakkido asaa udulan caddidi gum'idi aaga haataa ushidi pattanawu maaddees.

Beni wolayttan erettida koyro kawuwa kawo Xooni puulaara de'iya maayuwa maayidi, ba huuphiyan kallachchaa wottidi issi sohuwan uttiis. I uttido sohoy aybaa geetettii?

Puulayiyoogaa yaagiyooge issi sohoy hara sohuwappe dummatidi beetanaadan woykko aleeqana mala oottiyooge pulayiyooga getettidi erettees.

Marashshay, dumma dumma buqura qommotuppe issuwa gididi biratan qoxxettidi hiilanchchatu kushiyaan giiggees. Goshshanchchati ha buqura ay oottanaw go"ettoyoona?

Goshshaa oosoy wolayttan erettida oosuwa qommuwappe issuwa. Hageekka dumma dumma goshshaa murutati goshshanchchatu kushiyan murutettidi dere asaassi go'aa immana danddayiya ooso qommuwappe issuwa.

Issi yelagay ogiya doonan uttidi yaanne haanne kanttiya asaa caammaa sikkiiddi beettees. Hagee na"ay aybaa go"ettidi caammaa sikkii?

Tohossa Toophiyaa dalgga manttiya banddiray nu heezzu meray de'iyoogaa gidishin ha bandiraayookka i qonccisiyobay tohossa Toophiyaa dalgga manttiyan de'iya asaa lagetettaa qonccissees.

Doozatu qommuwappe issuwa gidida ankkay issi sohuwan keehippe daayidi eqqi uttiis. Ha ankkay asaa naatussi ayba go'aa immiyo gishshatwu A asay tokkii?

Hayttaa tukiyaa giyogee tukiyayo, bonccoo zawo qoriddi cadidi aggaa hattaa gum'iddi, tocciyaa qassi gaxi olicchidi, he gumido hattaa tamani penttisidi, dumma dumma sawo mattaa gujjidi, qassikka maxiniyaka qoliddi uyanwu go'etiyo ushaa qommo.

Badalaa zeretta giyoogee bal'eessay wol'iin goshshanchchay gadiya liiqqissi goyidi zaruwan zaruwan baddalaa yeggidi ha baddalay qassi eesotidi diccana mala dumma dumma murutaa a bollan gujjidi ootiyo o...

Suppermarkketiya garssan dumma dumma buqurati shiiqi uttidoosona. Hegetuppekka issoy meeccetanaw maaddiya saamuna. Ha saamunay koyro awan giigidi ha sohuwa yiide?

Yettay qommuwappe issoy beni wode asay gazziya bootan yexxiyo yetta. Hegeekka beni masqqaalaa kaa'anawu shiiqqida geela'o naatinne wodalla naati issi sohuwa shiiqi uttidi yexxiyo yettappe issuwa.

Puulaara de'iya uttanaayyo keehippe injjetiya oydee hegeekka dumma dumma ayfiyan xeellanawu lo'iya miishshatuppe giigidaagee ayba oyde ggeetettidi xeesettii woykko aybippe giigana dandday?

Issi hiilanchchiya keehippe qoodan cora gidida so giddo buqurata oyqqada giyan uttaasu. Ha mishiriya oyqqidoobappe leemisuwassi Jabanaa, bashiyaa, shaatiya, hegaanne hegaa malatiyabay shiiqi uttiis. Hageeti aybippe oosetiyoona?

Issi akkammo keettan cora hargganchchati maaraara zin"i uttiddossona. Hara eta oychchanawu yiida asaykka de'ees. Akkamiya boottaa maayuwa maayida asaa sunttay ayba gettetti?

Odo yeechchay maxaafa qommuwappe issuwa. Hegekka taarikawe woykko haydaaba qonccissana danddayyees. Ubbakka dumma dumma eretidda asaa taarikiya oyqqidaagee odo yeechchaa geetettees.

Caachcha malaataa giyoogee issi asay issi qofaa qashshuwaa hasayi siimmidi woykko qonccisi siimmidi he qofaa kuuyiyoo wode wol"ana dandayiyaa malaatay kuushsha malaata getettees.

Oge buussaa yaagiyogee issi hagaappe kase be'ettibeenna sohuwa xommoossanaayo dumma dumma koshshiya buquraa oyqqidi kushe genttidi woykko cora asay issippe de'iyo sohuwa.

Cora asati dumma dumma buqurata bsntta kushiyan oykkidi oge biidi de'oosona. Etuppe sintta baggaara eqqida so medoossay aybaa gettetti?

Saatee elektroonike miishshatuppe issuwa gididi erettes. Hegeekka kushiyan wottidi saatiyaa qoodanawunne ubbakka kushiyan wottidi alleeqanaassi maaddiya elektiroonike miishsha.

Xikkee so giddon go'ettiyo buquratuppe issuwa gididi a nuuni go'ettiyoy gadiya bul"anaassi woykko harummsnaassi ha xikkiya biratappe qoxxidi giggissiya asi ayba getetti?

Issi yelaga na"iya penggen uttada dumma dumma puulaa miishshata issisaa shiishsa wottada appe ekka ekkada tiyettawusu. Ha na'iya hagee bayyoo ayiba go'aa immiyo gishshaayyo tiyettay?

Hiilanchchati dumma dumma maashshineta go"ettidi mittaa haashshi haashshidi faranicheriya kessoosona. Ha faranichere so giddon nuuni aybaw go"ettana danddayiyo?

Issi zal'anchchiya keehippe cora mittaa ayifetanne ataakiltteta shiishshada giyan wotta wottada bayizzawusu. A ha murutaa koyiro ooni giigissin ekkada wottana danddayay?

Oge biya asati dumma dumma buqurata bantta kushiyan oykkidosona. Hegeetuppekka leemisuwaassi tooraa, maccaamiya, gonddalliya hegaanne hegaa malatiyaabata oyqqidosona. Hagee etussi ayba go'aa immiyo gishshawu oyqqidonaa?

Issi hiilanchchiyaa dumma dumma urqqa go'ettada so giddo miishshata medhdhayda beettawussu. Issi guutta na'iyaa i sinttan uttidaara ay oottayda day?

Issi katta keettaa karen kattaa keettaa gidiyooga qonccissana koyyidi dumma dumma misiletun kattaa wottidoosona. Hageeta asay eridi waano giidi misiliyaa bollan kaqqidoona?

Toophphiya kaaliwoote woossiyo keettay ayaanaa galchchay de'iyogaa erssana koyyidi dumma dumma misiletanne xuufeta xaafidi ogiya doonan kaqqi wottiddosona. Hagaa asay eridi ay oottana mala ha sohuwan kaqqiddonaa?

lssi geela'o na'iya issi zal'e keettaa kare baada puulayiya miishshata shamada oyqqa ekkada yawusu. A yiyoode ogiyan issi cima bitanee ba kushiyaan ay oyqi uttide?

Cora asati issippe oge woykko baqqattaa biiddi be'toosona. Etappe sintta baggaara eqqida yelaga na'iya ba kushiyan bandraa oyqqa uttiddaara ay mera maayuwa...

Issi yelagga na'yaa ba huuphphiyaan zo'o qophiyiyaa wottada ba tohuwaanikka puullara diyaa caamma wottada maxaafa keettan uttada nabbaydda beettawusu. Ha na'iyaa maxaafa keettan ayssi nababay?

Issi yelaga na'ay goshshaa giddo gelidi dumma dumma ataakkiltteta qori qoridi korjjuwan yeggees. Ha na'ay ha sohuwappe hagaa ayssi dutti duuttidi ekkiyaba malati?

Issi cimma ayiya dumma dumma so giddon go'ettiyo buqurata oyqqada giya giddon uttaasu, leemissuwaassi hegeetikka shaatiya, jabanaa, bashiya heganne hega milatiyaabata hageeti sybippe giggana danddayiyona?

Baquloy beni wode keehippe idimiyan cimida asay tiraanpporttiyawu go'ettiyo so medoosatu qommoppe issuwa gididi erettiis. Hagee aybaappenne aybaappe yelettana danddayi?

Issi keehippe woray de'iyo heeran cora kare meddoosati de'oosona. Kare meddoosati woraa giddon ayssi de'iyonaa woykko etussi woraa giddoy soho ayssi gididee?